matakin farfado da ninfashi tare da bugun zuciyan mutun akwai mataken da ake bi na farko kenan wanda zaayi kokarin a farfado da ninfashin mutun tare da kuma bugun zuciyar shi idan ta dauke muna da matakai daya bayan daya, a kalla muna da matakai guda hudu wanda ake, domin farfado da, nimfashin mutun da kuma farfado da bugun zuciyar sa mataki na farko shine kaman haka ana saka hannuwa, guda biyu a tsakiyan kirjin mutu min sai a kulle yan yatsun hannaye wato tare da daura hanu daya akan daya, wannna shine mataki na farko san nan mataki na biyu kuma ana anfani da nauyin jikin ka ne sai a dan na kirjin da karfi da hannuwan sa da kasa a jikin mutumin shine zaka dan na girjin mutunmin da karfin jikin ka mataki na uku za a ci gaba da dannawan kirjin sau dari ake so a dan nan kirjin zuwa dari da ishirin za a dinka dannawa ana dagawa ana dannawa ana dagawa, ana dannawa ana dagawa da sauri sauri ana so a dan na sau dari zuwa dari da ishirin ko wacce minti daya yadda nace so kenan da sauri sauri za a rinka yi san nan mataki na hudu kuma sai a zo a dan na kirjin na tsahon minti talatin san nan sai a busa masa iska sau biyu wato maana yadda zaayi a busa masa iska a bakinsa ake budewa, bayan an bude bakinsa sai a busa masa iska, a cikin bakin sa bayan an busa sai a sake maimaitawa a sake busa masa iska a cikin bakin sa zaa ci gaba da yi har sai mutun ya farfado da nimfashin sa san nan kuma da bugun zuciyarsa wan nan dai shine na gode

nau'ikan service san nan kuma da bayanan su a tattare da su wato na farko, akwai taimakon kula da kai taimako tare da aiyukan yau da kullun ciki har da wanka akwai sanya kaya masu kyau shiryawa da kuma gyaran jiki san nan kuma ya hada hadda tsaftan gida san nan na biyu muna da hidimar rakiyar jiki wato wan nan, tana nufin, bayar da goyon baya ta hanyan kasancewa tare da mutun misali kaman yin hira da mutun samar da tallafi na jin dadi wan nan yana matukan taimakawa wajen rage kadaici da kuma inganta jin dadin rai da samar da hurda ta zamantakewa san nan kuma na uku, muna da kula da magunguna wato kula da magunguna shine a na taimkawa wajen tunatar da shan magani da kuma tabbatar da yadda ake shan maganin daidai na hudu muna da hidiman sifiri suna nufin samar da hanyoyin sifiri dan bukata da ban daban a ciki ya dada da kai mutun asibiti akwai futar da su dan yawon shakatawa akwai kuma samar da motoci don tafiya mai nisa har ila yau muna da hidima na gudanar da gida wan nan hidima tana nufin taimakwa wajen aiyukan gida masu sauki wanda suke kaman haka akwai gyaran gida da tsaftace muhalli akwai dafuwan abinci da kuma shirya abinci akwai wanki da goge kaya akwai taimakawa wajen tsara abubuwan gida da kuma kula da jin dadin rayuwa a cikin gidan san nan na karshe shine kula da lafiya ta musamman wan nan tana nufin kula, da marassa lafiya ta hanyan, anfani da kwarewan likitanci likitoci na jinya wan nan ya hada da yin allurai da kula da magunguna ana kula da raunika da gyaran ciwo san nan kuma sa ido kan yanayin tafiya da tantance matsalolin lafiya wan nan shine

wayan nan sune siffofin kiwon lafiya mai inganci na farko akwai lafiya gujema rauni ga masarsa lafiya daga kulawan da ake nufi don taimakamusu na biyu akwai inganci wan nan shine samar da aiyuka, bisa ga ilimin kimiya ga duk wanda zai anfana da shi da kuma gujewar samar da aiyuka ga wayanda basu da yihuwar anfana da su san nan na gaba kuma muna da shi mai mayar da hankali akan marar lafiya wato bayan da kulawa mai girmamawa da kuma mai ansa bukatun son rai, da kiman marassa lafiya tare da tabbatar da cewa kiman marassa lafiyane yake jagorantan dukkanin shawarwarin likitanci shima yana da anfani sosai san nan kuma zamu tsallaka muje wan nan wanda ake magana akai lokaci rage jira da kuma jinkiri mai illa ga masa bayar da kulawa yana da anfani sosai shima wato a rage musu jira san nan kuma munada mai tasiri menene mai tasiri shine kuge wa barna wato idan ana jujema barna shine harda barna wanda suka kunshi na kayan aiki barna akan tunani ko kuma karfi baa so a bata lokaci akan wayan nan gaskiya san nan akwai daidaituwa dagacikin su wato shi daidaituwa, yana nufin bayar da kulawa, wanda bata banbanta a inganciba bisa ga halaye na mutun wato musali kaman jinsin mutun ko kuma kabilanci ko abin da ya hada da gurin zama kokuma matsayin tattalin arzikin mutun wato a takaice dai wa nan shine abun da kake nufi gabaki daya akan suffofin kowon lafiya mai inganci

kariya daga shaƙuwa matakan da ake ɗauka domin hana shaƙuwa shaƙuwar numdashi ;wani yanayi ne wanda ke faruwa akai akai wanda ke haddasa matsala ta numfashi sakamakon toshewar hanyoyin numfashin mutun ga baki ɗaya akwai alamomi da suke nuna akwai shaƙuwa waƴannan alamomi kuma sun haɗa ga fuska dake juyewa ja kalan fus kar mutun yakan juye ya zama jan launi sannan kuma akwai leɓe leɓen kuma yakan sauyawa zuwa shu sanan akwai abinci da ze dinga fita ta bakin mutun akwai rashin iya magana, mutun baze iya furta kalamai ba sanan akwai idanuwa haka zasu jujjuya kaman suna kyalli da kuma fita hayyaci wani lokaci har zakaga mutun ya fita daga hayyacinsa wasu dalilan dake haifar da shaƙuwa sune ga mutanen dake na da mutanrn dake da nakasa cin abinci da ba dai dai da yanayinsu ba rashin kulawa ta isasshen lura na daga cikin manyan dalilan dake haddasa shaƙuwa wasu dalilan dake haifar da shaƙuwa su haɗa da akwai ma'ikata da basu san abincin da ake kaɓance wa mutun ba rashin markaɗe abinci sosai da kuma wani lokaci idan mutun yana cin abinci da sauri sauri shima yana haifar da shaƙuwa saboda haka masu kula yakamata su bayar da tallafi na jiki kamar yadda ake buƙata bada ƙananan gutsire gutsiren abinci kuma sannan abada shi a hankali domin guje ma shaƙuwa kuma su samu tantar cewar ƙwarewar mutumi wajan cin abinci da kuma haɗiyewan idan wani yana sha ɗuwa bi matakin agajin gag gawa akira lambar gaggawa wacce take tara ɗaya ɗaya ko lambar gagawa na yankin ku yin matsin ciki tare da bugun baya idan yazama dole matsar da mutun zuwa shimfiɗa mai ƙarfi ko mai laushi idan kai kaɗai ne kuma kana shaƙuwa kira lambar gag gawa tara ɗaya ɗaya idan akwai damar yin hakan awannan lokacin yi ƙulli da hannun ka guda biyu sanya yatsan babban hannunka aƙasa da haƙarƙarin ka kuma sama da cibiyar ka kaɗan riƙe kullin da ɗayan hannun naka sanan sai ka r[ƙe ƙullin zuwa sashin sama na ciki da motsi mai sauri zuwa sama kana iya jingina da kujera ko saman tebur don temakawa da matsalar ka tuna cewa masu kula da lafiya suna samun nasarar ceto mutane daga shaƙuwa sau da dama a duk shekara

rarrabuwar asibitocin kiwon lafiya akwai asibitin aihuwa sanan akwai asibitin tiyata asibitin tiyata ya haɗa da asibitin matsalolin mata na ciki akwai asibitin ƙashi akwai asibitin daya shafi kunne, hanci sanan da maƙogoro akwai asibitin daya shafi zuciya da ƙirji akwai asibitin ƙwaƙwalwa akwai asibitin ƙoda sanan kuma akwai asibiti na tiyatar jiki ga bakiɗaya sanan munada asibitin magani to wanan asibitoci akwai wanda mallakar ta dakuma ikon gudanarwa akwai asibitin gwamnati wanda shine ake kira da cibiyar kiwon lafiya ta farko kenan sanan kuma akwai asibitocin soja akwai kuma asibitoci wannan sukuma wanda ba nagwamnati ba wato ana kiransu asibitoci masu zaman kansu suna aiki domin samun ribane a wannan asibitoci sanan kuma akwai asibitocin tallafi duka suma akwai su sanan akwai hanyoyin magani da ake magance damuwoyi akwai motsa jiki da tsarin magani nazamani akwai magungunan hallita daga tsirrai sanan akwai magance cututtuka ta hanyar ɗabi'a su samu daga tsirai ganyayyaki abincin da mukeci ko kuma yoga sanan akwai ki akwai ciwon jijiyoyi ko rauni wanda ke faruwa sakmakon lalacewar jijiyoyi sanan kuma wannan shine ake kira da sauran bayani ka a amince dashi ko kuma ba'a amince da shiba yawan gadon asibitin akwai me gado hamsin akwai me gado ɗari akwai me gado ɗari da hamsin sanan kuma akwai me gadaje ɗari biyu wanan shine

siffofin asibiti ƙuna na mataki na farko wato shi nau'i ne na ƙuna fata wanda ke shafar sassan waje na fata kawai alamomin ƙuna a matakin farkosun haɗa da fata tana yin ja sanan kuma akwai jin zafi agurin da aka ƙone wanannan yana faruwa ne saboda ƙunar fata tana lalata sassan fata wanda yake haifar da ciwo tare da kuma jin zafi um shashin da aka ƙkone yawanci ƙona na mataki na farko yana da zafi sosai amma batare da illa me tsanani ba kuma shi yana yar yana warkewa cikin ƙanƙanin lokaci sannan akwai fsrin fata yayin da aka danna wajen da aka ƙone se fata tayi fari na ɗan lokaci sanan ta dawo daidaiciyar launin ta wanan yana nufin cewa jini har yanzu yana gudana cikin ƙananan jijiyoyi na fatar wanda hakan ke nufin cewa ƙonar bata lalata fata sosai ba fata bata lalacewa kuma tana da cikekkiyar kariya ta fatar waje yana nufinƙunar batayi zurfi sosai ba kuma fatar tana iya kare kanta daga cututtuka da kuma bushewa sanan ita ƙunar bata haifar da tabo ko lahani mai ɗorewa afata saboda bata shuga cikin jikiba batayi zurfi ba tana kan fata na farko ne fatar tana iya warkewa batare da sauran wata alama kokuma tabo ko kumanuna shaidar cewa wannan gurin an ƙone yana warkewa da sauri acikin ɗan ƙanƙanin lokaci misalai sun hada da ƙuna da rana wanda ke faruwa lokacin da rana tayi zafi sosai ta kasance tana ƙona fata akwai ƙona wanda akeyi da ruwan zafi ko kuma tururi yayin da ake girki wato idan ruwa ya tapaso akwai wani tururi da yake iya haddasar da ƙona na mataki nafarko misali idan ruwa mai zafi ya silala ko kuma tururi ya taɓa fata zai iya haifar da ɓona ta mataki na farko wanan shine

alamomin da ake iya gani koji wanda ke nuna wani yanayi na lafiya cuta ko kuma rauni afannin kiwon lafiya ana anfani da waɗannan kalman domin bayyana yad da wata cuta ko matsala ta jiki ke bayyana ajikin mutun kenan muna da kona na mataki na biyu wanda ke shafar fatar sama da kuma wani sashi na fatar da taɗan shiga ciki wannan nau'i kuma yanada tsanani fiye da fa fiye da ƙuna na mataki na farko amma kuma zafin shi da raɗaɗin shi bai kai ƙuna na mataki na uku ba sanan kuma yana nufin yana yana sak zafi ai tsanani ko kuma ciwo mai ƙarfi wanda ke sa mutun yaji rashin jin daɗi sosai wanan nau'in ciwo yakan zama mai ƙarfi piye da na yau da kullun dan har yana iya hana motsi awasu lokuta yana canja launin fata daga fari zuwa ja wanda yawanci yana faruwa sakamakon ƙuna kowani nau'in lalacewar fata yana nuna wajen ya kumbura ko kuma kamar ya ɗanyi ƙuraje wanda suke ɗauke da ruwa wanda yake bayyana akan fatar saboda ƙuna gogewa ko kuma wasu nau'in raunuka suna faruwa ne sakamakon ƙuna na mataki na biyu kuna ko rauni yana shafar ƙaramin sashi na fata da kuma sashin farko na fata sanan kuma har ila yau yana kare ƙwayar gashin da bata lalacewa ko kuma har yanzu tana aiki ƙuna hakan na nufin cewa fata zata iya samar da gashi idan tana da waɗannan ƙwayoyin gashi acikin ta tashi fata dake samar da gumi domin kiyaye zafin jiki da kuma fitar da guba daga cikin jiki sanan yakan kawo kumburin fata saboda ƙaruwar jini adede wanan gurin da aka ƙone sanan fata tanayin fari idan aka danna ta sanan ta dawo daidai bayan wasu daƙiƙa amma akwai ciwo mai tsanani da jim fata mai saurin amsawa wanana yana faruwa lokacin da fata ta samu raunuka ko kuma ƙuna bayan fata ta warke daga ƙuna baza'a samu tabao ko ajiki ba ko kuma zaiyi saurin ɓacewa wani lokaci kuma za'a iya samun ɓaramin tabo zai bayyana sosai ba fata na iya farfaɗowa da kansa daga sashen fata sama suka rage batareda wani magani na waje ba wannan yana faruwa cikin kwanaki bakwai zuwa kwanaki goma sha hudu inda aka sabo sassan fata ke girma da kuma mayar da kariya ga gurin da yasamu wani rauni ajiki wanan shine

ƙuna na mataki na biyu mai zurfi wanda ke shafar epidermis da kuma zurfin sashin dermis wanan nau'in ƙkuna yanada tsananin zafi kuma yana iya ɗaukan lokaci mai tsawo kafin ya warke akwai rauni ko kuma daya shigs cikin zurfin sashin fata wanan nau'in rauni yanada tsananin zafi fiye da ƙuna na matakin farko ko na biyu mai laushi sanan kuma fatar ta nayin fari ko ta raguda launi sakamakon matsala ta jijiyoyin jini ko kuma fata tasamu launi fari da ja acakude wanda hakan yakan faru sakamakon ƙuna mai tsanani wanda yake buƙatar kulawa ta likitoci sa'anan bayan haka akwai fata bata yin fari yayin da aka danna wajan da aka ƙone bayan haka jini baya dawowa xikin sauri ko kuma baya dawowa gabaki daya cikin ƙananan jijiyoyin fatan bayan andanna su wanan yana nuna lalacewar fata sakamakon ƙuna maitsanani sanan kuna akwai ciwo yana raguwa amma kuna mutun ze ji zafi idan aka tskani fatan da abu me karfi kamar allura pil ko kuma kifiya hakan yapi faruwa ne a ƙuna mai tsanani wato jijiyar tariga ta lalace amam kuma bata mutu ba gabaki daya da yuwuwar zata iya farfaɗorwa cikin ƙanƙanin lokaci wanan yanasa shi farfaɗowa sanan kuma a wanan mataki dai na ƙuna har yanzu fata na sake farfaɗowa da kanta daga sashen epidermis da suka rage kuma wanan tsarin yana ɗaukar tsar yana ɗaukan tsakanin kwanaki goma sha huɗu zuwa kwanaki talatin da biyar don cikakken warkewa wato yana ɗaukan lokaci kenan kafin ta dawo daidai sashen jikime samar da gashi a fata idan suka sami ƙuna suna rage girman gashi ko kuma yana ma hannn fitowa baki ɗaya sa shin jiki mai gamar da gumi da kuma daidaita zafin jiki dan ta lalace sakamako ƙuna yana iya samun matsala wajan sanyaya kansa sannan kuma um har wa yau akwai ƙuntatuwar fata ko gaɓoɓi yana iya faruwa sakamakon ƙuna mai tsanani ko rauni wanan yan nufin cewa bayan warkewar fata tana iya yin ƙamari ko tamatsu wanda ke hana motsi da sassaucin jiki wannan shine

ƙuna na mataki na uku shine nau'in ƙuna mai tsanai sosai wanda ke lalata duk kan sashin epidermis da dermis na fata baki ɗaya kuma a wasu lokuta yana iya shiga zurfin nama ƙashi harda kuma jijiyoyi alamomin ƙuna na mataki na uku wannan ya hada da fata bat jin zafi sosai saboda jijiya sun riga sun lalace sanan kuma launin fata yana canzawa tana iya zama pari tana iya zama baƙi tana iya zama brown ko kuma ruwan toka sakamakon ƙunewar da akayi fata bata farfaɗowa da kanta warkewar tana buƙatar dashen fata ne sanan kuma ba'a samun ƙuraje masu ruwa saboda fatar tariga ta lalace baki ɗaya sannan kuma yana iya shafar gaɓoɓin jiki wanda yake haifar da ƙutatuwa dakuma matsalar motsi da jikin ka sakamakon wannan ƙunar tana iya haifar da tabo mara gugewa sannan kuma iya hana motsi da sashen jiki daya shafi ƙunan nan bayan haka ana iya kamuwa da cuta saboda fata bata da kariya ga wasu cututtukan yana daukan dogon lokaci kafin warkewa kuma baya iya farfaɗowa da kansa yana iya sanya dermis da nama shiga cikin rauni wannan yana furuwa a matakin ƙuna na uku inda du kan sashin epidermis da dermis sun riga sun lalace kuma yana shiga zurfin nama jijiya harda kuma ƙashi matakin ƙuna na uku wanan matakin ƙuna na huɗu shine yakelalata dukkanin sashin fata har zuwa zurfin nama ,ƙashi da kuma jijiya da gaɓoɓi baki ɗaya wanan nau'in Ƙuna yana da mutuƘan tsanani sosai kuma yana buƘatar kulawar gaggawa da goge domin gogewar matsalolin na din din din wannan matakin Ƙuna na huɗu yana iya haifar da lalacewar du kanin sashin fata har izuwa tsokoki ya shafi Ƙashi har kuma ya lalata jijiyoyi na jini wannan shine

Don hana yaɗuwar zazzaɓin cizon sauro Wato maleriya Ana amfani da hanyoyi uku, Wanda suke da mahimmanci sosai Na farko kula da sauro babba Wannan yana nufin hana mutane daga cizon sauro Ta hanyar, Na daya Ana so a dinga amfani da sabulu Ko kuma faishi Mai kashe sauro Kokuma sanya hayaki mai kashe sauro Domin kakkashe su Anayin amfani da ƙelle Ko kuma in kirashi rigar sauro Mai dauke da magani Domin bacci Ba tare da cizon sauro ba. Na uku kuma ana rufe jiki da kaya Dogaye Domin a samu Gujewa cozon sauro Bayan haka Yanda za'a kula da kwai da kuma ƙuruciyar sauro Wannan yana nufin hana sauro Girma zuwa babba Tan hanya Kamar haka na farko Karya matattara ruwa Inda sauro keyin kwai Kamar tabkuna Ko ruwan dake kwance Ba tare da motsi ba Ma'ana ruwan wanda yake ba mai gudana ba Sannan na biyu Anayin amfani da magunguna dake dake kashe kurujiyar sauro A wuraren zuwa Na uku Ana kiwon kifaye masu cin kwai Don kuruciyar sauro A tabkuna saisu cinye kwayayen sauro Ba tare da sun barsu Sun girma ba Sannan kuma wani mataki na daban Kula da kwayar cutar plasmodia Wato wannan yana nufin yin magani ga mutane Da suka kamu da cutar Ta hanyar Na daya Amfani Da magungunar Maleriya Kamar haka munada Muna da kuma arthemether To ana amfani da wa'innan magunguna Domin magance cutar sauro Sannan kuma akwai riga kafi Da gwaji cikin gaggawa Domin A gano cutar da wuri Ma'ana idan an gano cutar da wuri Za'aiya shamata magani a magance ta Sannan kuma akwai gyara tsarin rayuwa Don rage hadarin kamuwa da cutar Kana iya gyara wurare a tsaftace wurare Don sunfi son guri masu ƙazanta To ana gyara tsarin rayuwa Wadannan hanyoyi Suna taimakawa wajen yaduwar zazzabin cizon sauro Da kuma kare Lafiyar al'umma Wannan shine

Mahimmancin matakai Na najeriya Wajen yaƙi Da annobar cutar covid 19 Na daya Najeriya ta zama kasar farko Wato ma'ana kasa ta daya, a afirika Da tai nazarin kwayar hallita Nazarin cikakken tsarin, Kwayar hallita Wato genetic sequencing Na corona virus Wannan bincike ya taimaka sosai Wajen fahimtar yadda cutar Take yaduwa Da kuma gano nau'ikan sab, bin banbance banbance kwayar cutar Ta korona virus Abu na biyu Nigeriya ta gwada samfari Dubu arba'in da shida Da ɗari takwas da uku Na covid 19 Ta hanyar amfani da P.C.R Yana daya daga cikin ingantattun hanyoyin gajin covid 19 Wanda ke taimakawa sosai Wato wajen gano cutar, Da kuma hana yaduwar ta, A cikin al'umma baki daya Abu na uku An kafa tawagar yaki da covid 19 Don tsari, Da jagorantar martani Hukumar lafiya da gwamnati sun kafa gwamnatin sun kafa komitin musamman, Domin shirye shirye daban daban Na Ƙokarin daƘile cutar Da kuma samar da hanyoyin kare jama'a Daga yaduwar covid 19 Akwai mahimman hukumomi Da Ƙungiyoyi Wanda sokayi Ƙokari Sukai shura Wajen jagorantar kokarin yaki da covid 19 A najiriya Kungiyar, Dake tallafawa wayar da kan jama'a Ƙungiya ta farko kenan Ga kuma wata cibiyar bincike Da bayar da rahutanni Kan lafiyar jama'a A matakin gwam, Kan lafiyar jama'a Sannan kuma harwa yau akwai matakan gwamnati Na daƘile yaduwar cutar Wadannan Matakai sun taimaka Wajen rage yaduwar cutar Da kuma wayar da kan jama'a Da kuma samar da mafita Ma al'ummanmu baki daya

Mummunar illar cin abinci marars kwau Cin abinci marars kwau yana da tasiri mai yawa a kan lafiyar jiki Ga kuma wasu daga cikin matsalolin Daka iya haifarwa Na farko Kitse mai yawa a jikin jiki Abinci mai kitse Yana kara yawan cholesterol Wato kitse marar kwau Wanda ke iya toshe hanyoyin jini Da kuma haddasa matsalar zuciya Kannan na biyu akwai ƙiba mai yawa Wato abinci marars kwau yana kwunshe da Manyan adadin kitse Da kuma sikari Wanda kesa mutum yin ƙiba Da kuma ƙara hadarin ciwon siga Da kuma kawo matsalar zuciya Akwai na uku Shine fitar da ƙuraje a fata Abinci mai sikari Da mai marars kwau Yana iya haifar da kuraje Saboda tasirin sa Akan jinin fata Sannan akwai abu na uku da abinci marars kwau kan iya harfarwa Akwai rashin lafiya na haƙori Sikari da abinci mai mai Yana sa haƙora su lalace Yana haifar da kwayoyin cuta Da kuma ciwo A haƙori Akwai kuma abu na biyar Wannan shine ƙara yawan sinadarin acid a jiki Cin abinci mai yawa da kayan lambu Mai yawa da gishiri mai yawa yana iya haifar, Da acid reflox's Wanda kesa mutum jin zafi A ciki, Ko kuma ƙirji yakan taso ma mutum haka Sannan kuma akwai abu na shida da yake jawowa Wato matsalolin fata Yawan cin abinci mai sikari da kitse Yana iya haifar da bushewar fata Kokuma fata dayi mai da yawa Ko kuma matsalolin fata Kamar ƙesbi Sannan kuma ga abu na bakwai, hawan jini Abinci mai gishiri sosai yana iya karar hawan jini Wanda ke haddasa matsalar zuciya Tare da kuma lalacewar jijiyoyi na jini Matsala na takwas da abinci marar kwau ke iya haifar wa Matsalar zuciya Yawan cin abinci mai kitse da yawa Yana iya haifar da matsalar toshewar hanyoyi jini Wanda ke kara hadarin kamuwa Da ciwon zuciya kokuma bugun zuciya Sannan kuma Shawarwari Cin abinci mai kwau yana taimakawa wajen rage matsalolin Da abinci marars kwau ke haifar wa Tare da kiyaye lafiyar jiki da kuma na zuciya Abinci kamar haka Akwai kayatattun kayan lambu Akwai kayan marmari Akwai kuma yawan shan ruwa Sannan kuma da yawan motsa jiki akai a kai wannan yana taimakawa lafiya sosai

Kaman yadda akai ake magana akan ita wannan Umm magana na wannan cuta na corona To shine maganan da suke kaman su manya manayn Umm wuraren saida magunguna A cikin kashi sittin a cikin kashi dari kashi Um kashi sittin kenan zamu ce, Suna saida magungunan su kuma da um kuma sannan suna saida magungunan su a cikin sittin Dangane da Yanayi na shigo da magunguna da ake da bukata su Kaman su indiya da chaina da wasu kasashe So kuma wannan abu da ake shigo dashi na magunguna Yasa ana samun Umm su wa'innan ba ummm guraren saida magunguna Saboda yanda suka zo wasu ma magungunan akan same su suyi, Um lokacin da ake dibar masu yayi aspiya Kuma yaya fina ya lallace Kuma ba tare da so jama'a sun Saida su a wuraren nasu Don wasu da yawa abubuwa yasa Maganin ya lalace ba'a Um saye suba kuma haka wanda zaizo ya zai kuma a iya ssaida maishi ba tare da Wani sunji damuwa ko wani Abu irin wa'innan abubuwan ba to suma sunada hankali dangane da Shi faruwan wannan abu daya ke kasancewa cewa na Wuraren saida magunguna Kaman yadda ita jami'an lafiya suketa bakin kokarinsu wajen bayani ita wannan Cuta Da take faruwa a ga al'umm baki day To wa'innan sunada magunguna Wanda sukan shigo dashi daga kasashe Daban daban don ganin asamu sauki wajen tafida wannan cuta Ba tare da an samu wata, Tararradi na ko kuma rashin natsuwa wajen samun ita wannan magunguna da ake yin amfani da ita wajen wannan maganin da sauransu To shine abunda ke faruwa yanzu a haka da, Shi wannan bidiyo yake wannan da aka sama Kalla Yake gani ga irin abubuwan da yake faruwa da sauran su a wannan gaba Insha Allahu to allah sa mudace sai wannan hidima da akai na wannan abu Aiki kosan ince na Abu da yake kasancewa na magunguna da Ake saidawa a wannan kasa namu najeriya dama afirka baki day A wannan hali To shine biyanin dake cikin wannan bidiyo dai a takaice Insha Allahu

hanyoyi guda biyar wanda ake amfani dasu domin hana cutar maleriya na farko samun damar amfani da kayan yada magani sauro ga kowa ga kowa musamman a wuraren da maleriya ke yawan yaaduwa kayan yada magungunan sauro suna dauke da maganin sauro me daurewa wanda ke kare mutane daga cizon sauro na tsawon shekaru sannan kuma akwai sarrafa asalin kwari wannan iatce hanyar mayar da hankali kan hana sauro girma tun yana dan kwaro ana amfani da hanyoyi kamar gyaran muhalli amfani da halit tu masu cin kwari kamar su kifi da kuma fesa maganin kwari don rage yawan sauro da hana yaduwar cutar maleriya sannan kuma akwai shan maganin rigakafin maleriya a lokacin ciki mata masu juna biyu suna cikin hatsari na kamuwa da maleriya wanda zai iya haifar masu da matsaloli kamar karancin jini da kuma haihuwar jariri wanda bayi da nauyi hakan na nufin shan maganin rigakafi a lokuta daban daban don kare uwa da jariri daga kamuwa daga kwayar maleriya sannan kuma akwai binciken kwarai da bibiyar karfin maganin sauro wannan yana nufin nazarin halayen sauro bibiyar yaduwar su da duba ko suna da juriya ga maganin sauro yin wannan bincike yana taimakawa wajen inganta hanyoyin rigakafin maleriya domin su chigaba da yin tasiri wadannan hanyoyi suna da matukar mahimmanci wajen hana yaduwar maleriya sannan kuma akan fesa maganin sauro a cikin gida wannan hanyar tana nufin fesa maganin sauro a bangon gida da rufin daki maganin maganin yana daram na tsawon watanni yana kashe sauro da ke hulda dashi wannan hanya tana da matukar tasiri wajen hana yaduwar maleriya musamman a wuraren da cutar tare da yawa wannan shine hanyoyi da ake kare kai game da daukan kwayar cutar maleriya wacce ta ke kawo barazana ga lafiyar dan adam a yau wannan shine

rage sharar hadari wato yana nufin rage fitar da sharar da ke da illa ga muhalli da kuma lafiyar mutane karuwar samun abinci me kyau tare da inganta samun abinci me kyau mai gina jiki da lafiya ga al'umma a cikin sauki sannan kuma muhalli me lafiya ga manya da yara a samar da yanayi da ke kare lafiyar mutane da yanayi da ke kare lafiyar mutane daga cututtuka da kuma hadarurruka da ka iya faruwa ruwa mai tsabta yana da kyau sosai inganta tsabtan ruwan sha domin kare lafiyar mutane shi ma yana da kyau ingantacciyar lafiyar jama'a hada matakai daban daban don inganta lafiya a gaba ki daya shi ma yana da matukar amfani akwai ingantacciyar iska wacce muke shaqa wannan iska tana rage gurbatar iska domin kare lafiyar numfashi sannan kuma akwai inganta daidaito a lafiyar jama'a ya kamata a samar da daidaito ta wajen samun kulawar lafiya ba tare da banbanci ba wannan ma yana da kyau a kula sosai akanshi domin samun ingantaciyyar rayuwa tare da samun lafiya ingantacciya na tsawon lokaci ba tare da lafiya ba ta fada acikin hadari ba sa'annan kuma ya kamata duka kowa da kowa mu fahimta cewa ita lafiyar muhalli a matsayin wani muhimmin bangare ne wanda ake kare lafiyar duniya da ma mutanen da suke cikin ta a baki dayan ta yin mafani da hanyoyi da suka dace wajen kare muhalli shi kadai ne zai taimaka wajen samun ingantacciyar lafiya sannan kuma tsab ta itama tana da amfani sosai sannan kuma da kiyayewa yanayi me kyau ga kowa da kowa wannan shine tsarin

hanyoyi guda biyar wanda ke magance sauye sauyen muhalli da mutane ke haddasawa yin amfani da dabarun rage shara wannan yana nufin sake amfani da kaya da kuma sake sarrafasu yana taimakwa wajen hana cin gajiyar albarkatun kasa da wuce gona da iri wannan zai taimaka wajen kiyaye albarkatun muhalli na duniya sannnan akwai sauya tunani don girmama muhalli dole mu chanza yadda muke kallon muhalli ta hanyar girmamawa hanyoyin yawo akwai gujewar barin tasirin sansannin kwana dakuma kare kayan lambu da gudun daji wannan zai taimaka wajen kare tsaruka na halittu daga lalacewa baza su lalace da wuri ba sannan na uku akwai daqile mummunan tasirin halittu na mamaye wani wuri wasu nau'oin tsirrai da dabbobi na mamaye sab bbin wurare suna haddasa raguwar na'oin asali da kuma hana karuwar nau'oi daban sannan ana bukatar daur=kan matakai na dakile wa'ennan nau'oi domin hana rashin daidaito a cikin muhallin mu daqile matsalar gurbacewar muhalli hanyoyin rage gurbatan muhalli sun hada da gujewar yawan amfani da ma da magungunan kashe kwari da kuma takin zamani tarawa da zubar da shara yadda ya dace da kuma rage amfani da hasken waje da ke iya gurbata yanayi wannan zai taimaka wajen tsabtace iska da kuma ruwan da ake amfani duba hanyoyin sufuri da amfani da makamashi yin laakari da hanyoyin sufuri masu rage gurbatan yanayi kuma ayi amfani da ababen hawa masu amfani da makamashi da kuma sayen kayayyaki daga kasuwanni na kusa shima zai taimaka wajen rage ta sirin sinadarai masu gurbata muhalli wadannan matakai na da matukar mahimmanci wajen kare muhalli da rayuwar mutane anan gaba idan aka dauki wadannan matakai zaa rage illa da ake yi wa duniya kuma zaa samu lafiy atare da daidaito a muhalli

hanyoyin da ake bi domin a tabbatar an tsaftace ko kuma an inganta bacci na daya daga cikin wa'ennan matakai akwai daidaita yanayin zafin jiki wato ma'ana akan iya sanya na'uran sanyaya ɗaki ko kuma ta daidaita zafin jiki zuwa yanayi mai sanyi domin jindadi da yanayin da ake bacci mataki na biyu ana guje ma haske mai haskaka jiki wato irin shudiyar wutar da ake kallo daga waya ko daga system ko kuma daga TV yawanci tana kawo illa sosai ga lafiyar bacci ana so a kiyaye kallan irin wannan hasken wuta kamar kimani minti talatin kafin a kwanta bacci domin guje wa matsalan bacci akwai yin wasanni tare da motsa jiki yin isheshen motsa jiki yana taimakawa wajen samun ingantatcen bacci cikin kwanciyar hankali sannan a rage shan barasa da coffee a dare kar a sha giya ko coffee da yawa domin idan an sha shi da yawa daywan gaske a daren yana iya haifar da matsalan bacci yana iya zama damuwa ga lafiya ta dan adam sannan kuma akwai mataki na biyar akan siya abun kwanciya wato misali kamar katifa ko duk dai inda ake yin bacci akan so a inganta wajen bacci tare kuma da amfani da katifa da bargo masu kyau wanda zasu lallabe ka sosai hakan zai taimaka wajen samun jin dadin bacci za'ayi bacci cikin jindadi kwanciyar hankali kuma hakan yana sa a samu cikakken bacci mai inganci wadannan hanyoyi suna matukar taimaka wa wajen inganta lafiyan bacci wanda ke da matukar tasiri ga jiki da kuma lafiyar ƙwaƙwaluwa yin bacci mai kyau yana kara kuzari da inganta lafiyar jiki wannan shine akan samun tsaftacecen bacci

shawarwari domin samun bacci mai inganci akwai abubuwa da yakamata a guje wa da kuma hanyoyi da za'a bi don inganta bacci abubuwan dake hana bacci mai kyau sun hada da cin abinci mai nauyi kafin kwanciya cin abinci mai nauyi yana sa cikin ka yin aiki mai yawa wanda hakan yana iya hana bacci mai kyau za'a ringa dan samun damuwa sannan kuma akwai kallan haskke wato mai kallan shuɗi hasken wayoyi ko kuma telebijin hasken waya da telebijin yana hana ƙwaƙwaluwa yin natsuwa kuma yana sa wahalar samun bacci sannan kuma wanda yake biye da shi akwai shan barasa da shan taba cigari wadannan na iya dagula tsarin bacci kuma suna ga ila ga lafiyan dan adam bayan shi akwai shan coffee ko shayi mai dauke da sinadarin caffine wadannan suna hana jiki samun natsuwa kafin a samu bacci sannan biye da shi akwai yin koron jiki mai tsanani kafin ƙwanciya yin motsa jiki mai nayi da daddare zai iya sa jiki cikin yanayi mai aiki yana hana samun natsuwa tashin hankali da damuwa idan kana cikin damuwa zai iya hanaka samun bacci mai ni'ima wa'ennan sune abubuwa da suke hana mutum samun bacci ingantatce sannan kuma ga abubuwan dake inganta bacci wato ma'ana wanda suke sa bacci ya samu yi yuwa ba tare da wata damuwa ba na farkon shi tashi a lokaci guda ma'ana ko wani dare ya zammana da akwai lokaci tashi na bacci wannan yana taimakawa wajen samun tsari na bacci mai kyau sannan akwai kwaciya a katifa mai dadi wato yin amfani da katifa da bargo masu kyau yana kara jin dadin bacci akwai yin tafiya da daddare yin dan yawo dan tattaki kafun ƙwanciya yana taimakawa wajen sake jini da kuma ƙwaƙwaluwa sanya daki yayi sanyi da duhu yana taimakwa wajen samun bacci wajen kankanin lokaci samun tsari na lokacin ƙwanciya kaman karanta littafi ko sauraran kiɗa mai laushi kafin ƙanciya shima yana taimakawa wajen samun bacci mai dadi sannan kuma akwai yin wanka mai dadi kafun ƙwanciya yana sa jiki ya natsu sannan kuma hakan na sa a samu ingantatcen bacci wannan shine

lafiyar abinci da kuma tsaftar jiki gashi ya kamata a rufeshi sosai da kallabi ko kuma hula domin gujewar fitowarshi a waje yayinda ake sarrafa abinci gujewa sanya kayan kwalliya a jiki yayinda ake girkin abinci wato kayan kwalliya irinsu ɗan kunne awarwaro da kuma sarƙa gujewa aljihun waje wato ana nufin kada ama tufafin girkin aljihu a waje domin yana kasancewa akwai aljihun waje wani lokaci idan an fitarda wani abu mara tsafta zai iya gurɓata abinci sannan kuma tufafi masu tsafta wanda baya ɗauke da kowanne irin nau'in dauɗa domin gujewar gurɓata abincin gujewar sanya agogo da kuam zoben hanu kada a saka su yayinda ake girke-girke domin hana haɗarin gurɓata abincin rufe dukkanin raunuka kada a barsu a buɗe ya kamata a rufesu domin gudun gurɓata abincin sannan kuma ya kamata a yanke kumba kar ayi aikin abinci dasu domin gudun gurɓata abinci kuma kar ayima kumbar fenti sannan kuma akwai gyara ko kuma sauya kaya wanda suka yage idan kaya sun yage kamata yayi sai a sauya su wato ma'ana kada ayi amfani da wannan kaya a wajen sarrafa abinci ya kaamta a gyara wannan kaya ko kuma a wasu lokuta an gwammace a ɗinkesu domin gudun faɗawar wani datti sanya takalma masu tsaro yayin raba abinci yafi dacewa sannan kuma a saka takalma mara tsawo domin a samu tsaro yayin sarrafa abinci musamman takama masu laushi tsaftace abinci da kuma lafiya da jin daɗin masu saya yin waɗannan matakai yana taimakawa wajen kare lafiyar abinci da kuma kare lafiyar masu abincin

abubuwanda ƙunshin abinci ya kamata ya ƙunsa na farko akwai sunan samfuri wannan yana sunan abincin don masu amfani dashi susan irin abincin da suke saya na farko kenan sannan kuma nau'in samfurin wannan yana bayani akan yawan abincin dake cikin ƙunshin yana taimakawa wajen sanin adadin abincin da ake samu wanada mai amfani zaiyi ƙoƙarin sani akwai kuma jerin sinadarai wannan yana nuna duk kan sinadaran da akayi amfani dasu wajen haɗa abincin domin masu amfani dasu susan abinda suke ci sannan kuma ranar ƙarewar ingancin samfurin ya kamata a saka ranar da ingancin wannan abincin zai ƙare saboda dabara da hikima da mai yin amfani dashi zai yi kafin wannan lokacin nashi wannan yana nuna lokacinda samfurin zaiyi inganci kafin ya fara lalacewa kenan sunan kamafanin da adreshi yana taimakawa masu amfani susan susan kamfanin daya ƙera samfurin da kuma inda wannan kamfanin yake abubuwan gina jiki dake cikin abincin waɗanda keda mahimmanci da lafiyar mutum waɗannan sinadarai sunada matuƙar amfani da lafiyar mutane kowanne ɗanɗano na rabo ko sinadaran da aka ƙara ana nuna ko akwai sinadaran ƙarin ɗanɗano ko na adana abinci domin gudun lalacewa abinci yakan tsayawa tsahon lokaci ana amfani dashi ba tareda ya lalacewa sandiyyar ƴan sinadaran da ake saka masa bazai ƙara masa yawan kwanaki ɗakin binkicen abinci wannan yana nuna da inda aka gwada abincin don tabbatar da ingancinsa da kuma amincinsa wannan bayanin yana taimakawa wajen kare, kare lafiyar masu amfani da abincin da kuma basu damar zaɓar abinci mafi dacewa dasu wannan shine

abinci masub matuƙar gina jiki ga masub shayarwa da ruwan nono na jarirai lokacin shayar da jariri nonon uwa yana ɗauke da dukkanin abubuwan jiki da ake buƙata domin samun ingantacciyar rayuwa da samun lafiya da kuma girma na jariri duk abincin da uwa ke ci yanada matuƙar tasiri domin hakan yanada kyau ta maida hankali kan abinci mai gina jiki domin abinda ta ci shine ɗanta zai samu daga gareta idan taci mai kyau yaronta zai samu mai kyau daga gareta idan kuma taci akasin haka yaronta zai samu matsala wasu abinci da ake kira super food sunada amfani sosai kuma mai shayarwa da jariri don shayarwa yana taimakawa wajen ƙara yawan ruwan nono ƙara kuzari da kuma taimakawa uwa ragin nauyindata ƙaru wato bayan haihuwa kenan gawasu abinci masu matuƙar amfani da masu shayarwa akwai misali irinsu nama wanda yana ɗaya daga cikin nau'ikan abinci wanda yake gina jiki sosai akwai ƙwai yana gina jiki da ƙara ƙarfin garkuwan jiki akwai wake da kwaiyan tsirrai yana bada ƙarfi sosai a jiki akwai gyada da ire-iren kwayoyinsu sannan akwai ganye wanda suke koraye da hatsi na gurbin akwai kayyakin marmari irinsu lemo da kuma dabino da agric oats akwai irinsu kifi wato misalin kifi da ake yi anan irinsu tarwaɗa sannan kuma akwai dankali mai zaƙi shima yana ƙara ƙarfi wa mai shayarwa tareda bama jaririnta ƙarfi shima waƴannan nau'ikan abinci yana taimakawa uwa wajen samarda isasshen nono mai gina jiki domin jariri ya samu dukkan abubuwanda yake buƙata domin girma da kuma samun ingantacciyar rayuwa abinci mai kyau yana ƙara yawan ruwan nono sannan kuma yawan ruwan nono irin girma da kuma bada ingantacciyar rayuwa da kuma kariya da zai yiwa jariri kenan wannan shine

manyan ayyuka guda huɗu na masu haɗa magunguna na farko masu magunguna su suke samarwa ajiyewa tsaro rarrabawa sarrafawa bayarwa da kuma zubarda kayayyakin magunguna masu magani sunada alhakin kula da duk wani kayyakin magani daga matakin samarwa har zuwa lokacin amfani dashi sannan a tabbatar da amincin su da kuma ingancinsu wannan ya rataya nauyi ne a wuyan masu haɗa magunguna na biyu masu haɗa magunguna suna bada ingantacciyar jagora ta sarrafa magunguna sannan sukan samarda shawarwari kan yadda ake amfani da magunguna yadda ya dace domin inganta lafiyar marasa lafiya da kaucewa matsaloli da nasaba da shan da kaucewa dukkanin matsalolin da suke da nasaba da shan magani ba akan daidai ba sannan kuma abu na uku daya rataya a wuyan masu haɗa magunguna shine cigaba dainganta kwarewa da kuma ayyuka na sana'a wannan duk nasu ne masu magani sukan ci gaba da koyon sabbin hanyoyi da inganta kwarewar sana'ar su domin su tabbatarda bayar da ingantacciyar hidima ga marasa lafiya wannan ma ɗaya ne daga cikin nauyin daya rataya akan masu haɗa ko kuma sarrafa maagani sannan abu na huɗu taimakawa wajen inganta inganci da kuma tasirin kiwon lafiya da lafiyar jama'a sukan taka rawa wajen inganta tsarin kiwon lafiya ta hanyar bada gudunmawa a harkokin kula da lafiyada tabbatar da lafiyar jama'a sa'annan dukka wannan ayyukan sunada matuƙar mahimmanci wajen tabbatarda ingantaccen tsarin kiwon lafiya wannan shine wasu nauye-nauye da suka rataya akan masu haɗa magunguna